Niriba n laɣim bɛ jiŋli puuni ka loori nima zɛya ka do so pili zipiligu ka ye liiga ʒɛɛ kavzaŋ o nuhi. n gbaagi o yɛanga ka do so mi ye liiga ʒɛɛ ka wuɣi kamara ni o mŋai gi o jiŋli zala bi yɛanga ka bi sabi sabtra mɔks mpa di zuɣu.

niriba n laɣim ʒɛ chɛchi do puuni ka pasita nimaata n bɛ be sani ka yoigi be bayibuli ka lihiri di puuni ka shɛbi yɛ nɛpiɛlla ka be niribaata gbatiŋa ka pasita nimaa shɛbi kpa nɛkpara ka shɛbi be kpa nɛkpara ka yiŋa bɛ bɛ be puuni ka yɛ nɛpiɛlla doya chɛndirinim tam be nyɛŋa

niriba n laɣim tami zibiligu bɛ zaŋ la gaɣili yɛli bɛ nyɛgayani bɛ puɣimsi noli be zaa be pɛri namida nima ka bi shɛbi be bɔbi bɔbisi ka ko bɔɣim so bɔɣili puuni tihi zami ka mori bɛ tiŋa ka bi so gbabi kapu yɛlo

Naa n ʒiya ka bi zaŋ katawiya nim n zaŋ zali zali nimaani naa maa zaŋla salima n dɛkurɛti o maŋa ban ʒi o sani maa zaa gbubila salima ka shɛŋa ʒi katinsi do so ʒimi ka ŋun ʒi baɣa o maa gbubi katawiya baɣa o sani

Bia so n diri bindirigu ka yihi shɛli n ti o baaba o baaba maa niŋla ninkpara ka o suhu paligi ka bindira balibu balibu tam teebuli nim maa zuɣu ka di zaa bɛ gilas kaps ni shab ʒila teebuli nim maa zuɣu ka bɛ kantiŋa n gba diri bi daalizama

Nadanim balibu balibu n zɛya namdanim maa nyɛla kumaasi meedi ka namkim gba n bɛ bɛ dini di bela roonanimni ka bɛ lo lo ka shepisili namdanim maa bɛ zanla yɛri n dihili nachinsi

paɣa n gbubi o bia o zaŋɔ mi ʒili o naba zuɣu ka paɣa so mii zaŋ noos mask n pobi o nyee ka zaŋ gulovɛs n su o nuu ka yɛn shihi bia maa bokisi pala teebuli zuɣu ka shɛriti a teebuli maa zuɣu ka din doɣari maa gba pa teebuli maa zuɣu niraba ʒɛ bi nyaangi tia gbuni

Niriba n laɣim zɛya ka paɣi so zaya ka gbubi o bia bi paɣaba ata nyɛba ka bi gba gbubi bihi ka doo so ye liiga piɛli ka ziya ka lihiriba ka gbubi pɛn niriba ayi zimi ka tɛɛbuli za bi tooni ka bi sabira paɣa maa kpala nini kpara ka doo maa ye liiga piɛlli.

Tipa tirak dibaayi n ʒɛya di zaa nyɛla zaɣ ʒiɛ zaɣ yini maa bi pun niŋ tankpaɣu niŋ di puuni ka di yɛn chɛŋ ka zaŋ yini maa mii ka tankpaɣu na bɛ dinni ka bi na niŋdi tankpaɣu niŋdi di puuni katapila shɛli n bɛ nimaani n toori niŋdi tipa tirak maa puuni

Niriba n laɣim zaya bi pɛla foolii ka bi shɛba zaŋ noosi maks n pɔbi bi nyehi ka piringa doo maa gba zaŋ shɛli pɔbi ka pili zipiligu ka teegi o nuu ka so gbaya ni o mali o namda piri.

niriba n laɣim lori zuɣ' ka zaŋ niriba pɛchɛnim tabiltabili ka sogbabi ƒɔlaaya karili ka so tam lori zuɣ' bɛ niribaashɛm ka do so ʒɛ lori maa zuɣ' ka pɛli zibiligu ka sanibori zaya ka be doroyi so pa di zuɣ'

Teeku tooni n bɔŋo ka sama haati nim zan zaya tihi zami tihi maa mi nyɛla kubɛ tihi ka zɔli bɛ di katiŋ maa ha ka zɔli maa waɣa pam ka yiya tam kɔm zuɣu ka mɔri gba bɛ ni maa ni ni maa ni viɛlli pam di tankpaɣu maa nyɛla zaɣa piɛlli.

Kofi n tam bin zuɣu ka bɛ kopu puuni ka koins pa teebuli maa zuɣu ka keek bɛ pileet shɛli puuni ka kaap lahi ʒɛya ka kofi bɛ di puuni ka fulaawa bɛ poot puuni ʒɛya

Bia so n ʒɛya ka ŋmɛri luŋa ka niŋ o zabiri rasta paɣa so ʒɛla o sani ka yɛ chinchin liiga ka bihi ʒɛnʒɛ bi nyaanga bia so ʒɛmi ka yɛ liiga ka di nyɛla sooja nim kala maa